Jiyoogiraafii jechuun damee saayinsii hawaasaa keessaa tokko ta'ee akkaataa uumamaa fi jijjiirama lafaa kan qo'atu yommuu ta'u, seenaa jechuun immoo ta'iilee dur hojjetaman kan qo'atu dha.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka dhalli namaa of bashannansiisuuf yookaan of bohaarsuuf deemudha. Bakki kunis wantoota adda addaa of keessatti qabata. Kanneen akka biqiloota babbareedoo, ijaarsota babbareedoofi kan kana fakkaatanidha.

Faaya jechuun meeshaalee dhalli namaa miidhaginaaf yookaan bareedinaaf itti fayyadamudha. Isaanis gosoota adda addaa qabu. Fakkeenyaaf lootii, amartiifi qubeellaa caqasuu dandeenya.

Meeshaalee manaa jechun gosoota meeshaa keessaa tokko ta'ee, kanneen mana keenya keessatti hojii adda addaa itti dalaguuf itti fayyadamnudha. Meeshaa waajjiraalee jechuun ammoo kanneen waajjira keessatti fayyadamnudha.

Ispoortii jechuun sosochii qaamaa ta'ee; kan fayyaa qaamaaf faayidaa guddaa qabuu dha. Innis gosoota addaa addaa of keessaa qaba. Kanneen akka kubbaa miillaa fi kibbaa harkaati.

Amantaa jechuun karaa uummanni tokko yookaan hawaasni tokko waaqa isaa itti waaqeffatu yookaan galateeffatu yoo ta'u, addunyaa kanarratis amantaa hedduutu jira. Fakkeenyaaf kiristaana, musliima eeruu dandeenya.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka namni itti dhaqee of ittiin bohaarsu (of ittiin bashannansiisu) yoo ta'u, biyyi keenyas giddu gala bashannanaa hedduu qabdi: kan akka Soodaree, Kurriftuu fi kan kana fakkaatani dha.

Kopheewwan jechuun akaakuu uffataa keessaa tokko ta'ee kan lukatti kaawwatamudha. Isaanis wantoota adda addaarraa hojjatamuu danda'u. Fakkeenyaaf gogaa loonirraa hojjachuu ni dandeenya.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka bashannanaa namoonni ittiin of bohaarsuuf yookan ittiin of bashannansiisuuf dhaqan yemmuu ta'an, isaanis wantoota adda addaa of keessatti qabatu. Fakkeenyaaf biqiltoota babbareeddota of keessatti qabatu.

Kopheewwan jechuun akaakuu uffataa keessaa tokko ta'anii kan lukatti kaawwatamudha. Isaanis waantota gara garaa irraa hojjetamu. Fakkeenyaaf kan akka gogaa irraa hojjetamuu ni danda’u.

Hawaasa jechuun uummata murtaahaa naannoo murtaawaatti qubatanii hariirooo uumanii kan jirataan yommuu ta'u, maatii jechuun immoo walitti qabama abbaa, haadhaa fi ijoollee isaaniiti.

Faashinii jechuun wantoota dur jiran haala fooyya'insa qabuun yookaan wayyaa'uun akkaataa dhalli namaa barbaaduun yookaan akka baricha faana deemu godhanii oomishuu yookaan hojjachuu jechuudha.

Biqiltoota jechuun wantoota lubbu qabeeyyii uumamaan lafa kanarratti kan argaman yommuu ta'an, isaanis faayidaa hedduu qabu kanneen akka nyaataaf ooluu, qilleensa haaraa kennuu fi kan kana fakkaatanidha.

Meeshaalee manaa jechuun gosoota meeshaa keessaa tokko taa'aanii kanneen mana keessatti faayidaa addaa addaaf fayyadanii dha. Isaannis: kanneen akka eelee, jabanaa fi kan kana fakkaatanii dha.

Seera kabachiisaa jechuun nama yookaan qaama seerri akka hin cabneef kan namoota hordofan yommuu ta'an, isaanis kanneen akka poolisii, waardiyyaa fi raayyaa ittisa biyyaa ti.

Giddugala bashannanaa jechuun bakka namoonni deemuun itti of bohaarsan yookaan of ittiin bashannansiisan yemmuu ta'u, innis wantoota adda addaa of keessatti qabateera. Kanneen akka biqiltoota babbareedoo, ijaarsota babbareedoofi wanta adda addaa ofkeessatti qabata.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee dhalli namaa miidhaginaaf yookiin bareedinaaf fayyadamu yommuu ta'u, isaanis gosoota adda addaa qabu; fakkeenyaaf: qubeelaa, amartii fi lootii caqasuu dandeenya.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee dhalli namaa mana isaa keessatti fayyadamu yommuu ta'u, meeshaalee waajjiraa immoo meeshaalee waajjira keessatti faayidaaf oolanidha.

Oduu jechuun walitti qabama odeeffannoo gaazixeessaan tokko haala seera qabuun funaanee karaalee kanneen akka reediyoo, miidiyaa fi gaazexaatiin hawaasa ittiin ga'uu dha.

Amantaa jechuun karaa hawaasni tokko yookaan sabni tokko uumaasaa itti galateeffatu, yookaan waaqeffatu yogguu ta'u, adunyaa kanarrattis amantaa hedduutu jiru . Fakkeenyaaf amantaa kiristaanaa caqasuu dandeenya.

Faaya jechuun gosoota meeshaalee keessaa tokko ta'ee dhalli namaa miidhaginaaf yookaan of bareechuuf kan itti fayyadamudha. Innis bakka adda addaatti godhatama. Fakkeenyaaf qubaa fi iddoo adda addaatti godhatamuu danda'a.

Kopheewwan jechuun akaakuu uffataa keessaa tokko ta'ee, kan lukatti keewwatamudha. Isaanis waantota garaa garaa irraa hojjetamuu danda'u. Fakkeenyaaf gogaa loonii irraa hojjechuu dandeenya.

Manneen dhugaatii jechuun bakka namoonni walitti qabamanii dhugaatii itti fayyadaman yookaan bitatan yommuu ta'u, manneen nyaataa jechuun immoo bakka namoonni walitti qabamanii nyaata itti nyaatan yookaan itti fayyadamani dha.

Uumama jechuun galtee nam-tolchee irraa adda ta'e, kan uumaatiin yookiin Rabbiin kan uumamedha. Naannoo jechuun immoo hariiroo hawaasa tokkoo yookiin uummata tokkootiin kan uumamudha.

Arkiteekcharii jechuun saayinsii ijaarsa bifa bakkeetiin waraqaa irra kaa'uu yommuu ta'u, ijaarsa jechuun immoo fakkii arkiteekchariin sun waraqaa irra kaa'e sana bifa qaamaatiin dachee irratti argamudha.

Meeshaalee manaa jechuun gosoota meeshaa keessaa tokko ta'ee dhalli namaa hojii mana keessaa itti dalaguuf kan itti gargaaramudha. Isaanis kanneen akka teessoo, eelee fi kan kana fakkaatanidha.

Beeksisa jechuun waajirri tokko yookaan dhaabbanni tokko ergaa dabarfachuuf kan itti fayyadamudha. Innis karaa adda addaatiin daddarbuu danda'a isaanis barreeffamaan afaaniin dabarsuun ni danda'ama.

Ispoortii jechuun sosochii qaamaa yammuu ta'u; innis gosoota garaa garaa fi faayidaa addaa addaa qaba. Gosoota isaa keessaas kaneen akka kubba miillaa, kubbaa harkaa fi fiigicha caqasuu ni dandeenya.

Ogummaa jechuun dandeettii addaa dalagaa wayii dalaguuf yookaan hojjachuuf uummamaan yookaan barumsaan kan argannu yommuu ta'u aadaa jechuunimmoo safuu duudhaafi amantaa saba tokkooti

Meeshaalee barreeffamaa jechuun gosoota meeshaalee keessaa tokko ta'ee dhalli namaa wanta garaa isaa yookiin sammuu isaatti qabate sana waraqaa wajjin qabsiisuuf yookiin barreessuuf kan itti fayyadamnudha.

Kuduraalee jechuun gosoota biqiloota keessaa tokko ta'ee kanneen hiddi isaanii, jirmi isaanii fi baalli isaanii nyaatamu yemmuu ta'u, Muduraalee jechuun immoo kan firiin isaanii nyaatamu jechuudha.

Hooggantoota bebbeekamoo jechuun dura bu'oota yookaan bakka bu'ootaa biyya tokkoo yookaan dhimma biyya tokkoof kan muudaman yommuu ta'u, isaanis itti gaafatamummaa isaaniif kenname seeraan yookaan haala seeraan bahuun kan beekamtii argataniidha.

Ji'ograafii jechuun damee saayinsii hawaasaa keessaa tokko ta'ee waa'ee uumamaa fi jijjiirama lafaa kan qo'atu yemmuu ta'u seenaa jechuun immoo ta'iilee dur ta'anii darban gadi fageenyaan kan qoratudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun wantoota bu'uuraa misoomaaf yookaan guddinaaf barbaachisanidha. Isaanis kanneen akka qarshii, humna namaa fi kan kana fakkaatanidha.

Biqiltoota jechuun waantoota lubbuu qabeeyyii uumamaan lafa kanarratti argaman yommuu ta'an isaanis faayidaa hedduu namaaf argamsiisu. Isaanis keessaa :nyaataaf ooluu, qilleensa haaraa kennuu fi kan kana fakkaatanidha.

Faaya jechuun meeshaalee dhalli namaa miidhaginaaf yookaan bareedinaaf yommuu ta'u, isaanis gosoota adda addaa qabu. Fakkeenyaaf kanneen akka lootii, amartii fi qubeellaadha.

Oomishalee supper maarkettii jechuun meeshaalee industirii keessatti oomishaman ta'anii kanneen supper maarkettiitti yookaan bakka gurgurtaatti argamanidha. Isaanis kanneen akka aannan industirii keessatti oomishaman, damma industirii keessatti oomishamanii fi kan kana fakkaatanidha.

Kuduraalee jechuun gosoota biqiltootaa keessaa tokko ta'ee kanneen hiddi isaanii, jirmi isaanii fi baalli isaanii kan nyaatamu yommuu ta'u, muduraalee jechuun immoo kanneen firiin isaanii nyaataaf oolu jechuu dha.

Hojii jechuun dalagaa dhalli namaa jireenya isaa gaggeeffachuu jecha kan hojjetu (kan dalagu) yommuu ta'u, innis gosoota garaagaraa qaba. Fakkeenyaaf, qonna, hojii waajjiraa fi hojii dhuunfaa caqasuu dandeenya.

Dhugaatiiwwan jechuun wantoota bifa dhangala'oon argaman ta'anii, dhalli namaa dheebuu isaa ba'achuuf kan dhugu yemmuu ta'u. Isaanis bakka gurguddaa lamatti qooduu dandeenya. Isaanis dhugaatiiwwan alkoolii qabaniifi alkoolii hinqabne.

Geejjiba jechuun waantota dhalli namaa bakka tokkootii gara bakka biraatti ittiin socho'uuf kan itti fayyadaman yommuu ta'u, konkolaataa jechuun immoo gosoota geejjiba ammayyaa keessaa tokko ta'anii dhalli namaa ittiin socho'uuf kan itti gargaaramani dha.

Faaya jechuun meeshaalee dhalli namaa bareedinaaf yookaan immoo miidhaginaaf itti fayyadamudha. Isaanis bakka adda addaatti keewwatamuu ni danda'u. Fakkeenyaaf morma irrattii fi quba irratti kaawwachuu ni dandeenya.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka namoonni dhaqanii itti of bohaarsan (ittiin of bashannansiisan) yommuu ta'u, innis wantoota ija namaatiif yookaan sammuu namaatiif paartii namatti tolu hedduu qabatee jira.

Mana jechuun ijaarsa dhalli namaa wantoota kanneen akka bokkaa aduufi kan kana fakkaatan irraa of baraaruuf jecha kan ijaarratan yommuu ta'u, mana jireenyaa jechuunimmoo bakka dhalli namaa itti jiraatu jechuudha.

Nyaata jechuun waantota bu'uuraa dhala namaatiif barbaachisan keessaa tokko ta'ee guddina qaamaatiif, fayyina qaamaa fi humna nuuf kennuuf nu gargaara.

Arkiteekcharii jechuun saayinsii waa'ee ijaarsa tokko bifa fakkiitiin waraqaa irra kaahuu yommuu ta'u, ijaarsa jechuun immoo fakkii waraqaa sana irra jiru bifa qaamaatiin dachee irratti argamu jechuudha.

Oomishaalee suppermaarketii jechuun bu'aa oomisha industirii keessaa tokko ta'ee, bakka gurgurtaatti yookaan immoo suppermaarketiitti kan argamu yommuu ta'u, isaanis kanneen akka bishaan, aannanii fi kan kana fakkaatani dha.

Nyaata jechuun waantota bu'uura dhala namaatiif barbaachisan keessaa tokko ta'ee, guddina qaamaatiif, fayyaa qaamaa fi humna nuuf kennuuf nu gargaara. Gosoota nyaataa keessaa kan akka daabboo, biddeen jedhuu dandeenya.

Faaaya jechuun meeshaalee miidhaginaaf yookaan bareedinaaf oolan ta'anii kanneen morma irratti, qubaa fi iddoo adda addaatti keewwatamanidha. Isaanis kanneen akka amartii, lootii fi kan kana fakkaatanidha.

Oduu jechuun walitti qabama odeeffannoo gaazexeessaan tokko haala seera qabuun funaanee karaalee kanneen akka viidiyoo, miidiyaafi gaazexaan hawaasa ittiin ga'udha.

Meeshaalee manaa jechuun gosoota meeshaa keessaa tokko ta'ee dhalli namaa hojii mana keessaa ittiin hojjechuuf kan itti fayyadamudha. Isaanis kanneen akka teessoo eelee fi kan kana fakkaatanidha.

Kuduraalee jechuun gosoota biqiltootaa keessaa tokko ta'ee, kanneen hiddi isaanii, jirmi isaaniifi baalli isaanii kan nyaatamu yemmuu ta'u, fuduraalee jechuun ammoo kanneen firiin isaanii nyaataaf oolu jechuudha.

Oduu jechuun walitti qabama odeeffannoo gaazexeessaan tokko haala seera qabuun funaanee karaalee kanneen akka reediyoo, miidiyaa fi gaazexaan uummataan yookaan hawaasaan ga'uudha.

Hawaasa jechuun uummata murtaawaa naannoo murtaawaa qubatanii hariiroo uumanii kan jiraatan yommuu ta'u, maatii jechuun immoo walitti qabama abbaa, haadhaa fi ijoollee isaaniiti.

Qonna jechuun dalagaa yookiin immoo hojii waantota dhalii nama waantoota uumamaan argaam kan akka bishaan, lafaafi belladaa faayadamuun nyaata ittin oomishuudha.

Siyaasa jechuun damee saayinsii hawaasaa keessaa tokko ta'ee waa'ee guddina bulchiinsaafi misooma biyya tokkoo gadi fageenyaan qo'atudha.

Seera kabachiisaa jechuun nama yookaan qaama seerri akka hin cabne hordofu yommuu ta'u, isaanis kanneen akka Poolisii, waardiyyaa fi raayyaa ittisa biyyaa ti.

Elektirooniksii jechuun damee Fiiziksii keessaa tokko ta'ee kan waa'ee yaa'iinsa elektiroonii, sibiilota, gariin sibiilotaa fi sibilaala keessatti yaa'uun kan qo'atuudha.

Hojii jechuun dalagaa dhalli nama jireenya isaa gaggeessuuf jecha kan hojjetu yookaan ammoo kan dalagu yemmuu ta'u, innis gosoota adda addaa qaba. Kanneen akka qonna, daldala, hojii dhuunfaafi kan kana fakkaatanidha.

Faashinii jechuun wanta duraan jiru bifa fooyya'insa qabuun wayyaa'uun akkaataa dhalli namaa itti tolu yookiin bara isaa faana akka deemu godhanii oomishuu yookiin hojjechuu jechuudha.

Hojii jechuun dalaga dhalli nama jireenya isaa gaggeessuuf jecha kan hojjetu yookaan ammoo kan dalagu yemmuu ta'u, innis gosoota adda addaa ofkeessatti qaba. Fakkeenyaaf qonna, hojii waajjiraafi hojii dhuunfaa caqasuu dandeenya.

Oduu jechuun walitti qabama oddeeffannoo gaazixeessaan tokko bakka adda addaatii funaanee isa funaane sanas haala addaan qinda'inaan qopheese uummata biraan gahuudha.

Rifeensa jechuun dabbasaa uumamaan qaama namaa irratti biqilu yommuu ta'u, innis bakka adda addaatti biqila. Isaan keessaa buqqee mataa, fuulaa fi bobaa jala caqasuu dandeenya.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun waantota bu'uuraa misooma yookan guddina biyya tokkootif barbaachisanidha. Isaanis kanneen akka humna namaa, qarshii fi kan kana fakkaatanidha.

Oomishaalee suuparmarkeetii jechuun bu'aa oomisha industirii keessaa tokko ta'ee kanneen bakka gurgurtaa yookan immoo suuparmarkeettiitti argaman jechuudha. Isaanis kanneen akka aannan, daabboo fi kan kana fakkaatanidha.

Siyaasa jechuun damee saayinsii hawaasaa keessaa tokko ta'ee, kan waayee guddina, bulchiinsaa fi misooma biyya tokkoo gadi fageenyaan qoratu yookaan qo'atu jechuu dha.

Meeshaalee manaa jechuun gosoota meeshaa keessaa tokko ta'ee dhalli namaa hojii manaa keessaa ittiin hojjechuuf yookiin dalaguuf kan itti gargaaramudha. Isaanis kanneen akka: teessoo, eelee fi kan kana fakkaatanidha.

Beeksisa jechuun waajjirri tokko yokaan dhaabbanni tokko ergaa isaa itti dabarfachuuf kan itti fayyadamudha. Innis karaalee adda addaan dabarsuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf karaa barreeffamaan yookaanimmoo afaaniin dabarsuu ni danda'ama.

Biqiloota jechuun lubbuu qabeeyyii uumamaan lada kanarratti argaman ta'anii dhala namaatiif faayudaa adda addaa kennanidha. Isaan keessaa kanneen akka nyaataaf, qilleensa haaraa kennuu fi kan kana fakkaatanidha.

Ogummaa jechuun dandeettii addaa hojii tokko hojjechuuf barumsaan ta'e uumamaan argamu yommuu ta'u, aadaa jechuun ammoo sirna bulmaata yookaan duudhaa fi safuu hawaasa tokkooti.

Seera kabachiisaa jechuun nama yookaan qaama seerri akka hin cabneef hordofu yommuu ta'u, isaanis kanneen akka poolisii, waardiyaa fi raayyaa ittisa biyyaati.

Biqiltoota jechuun lubbu-qabeeyyii uumamaan lafa kana irratti argaman yommuu ta'an, isaanis faayidaa adda addaa dhala namaatiif argamsiisu. Fakkeenyaaf nyaataaf, qilleensa haaraa kennuu fi wantoota garaagaraa nama fayyadu.

Biqiltoota jechuun waantota lubbu qabeeyyii uumamaan lafa kanarratti argaman ta'anii kanneen faayidaa hedduu dhala namaatiif argamsiisanidha. Faayidaasaanii keessaas tokko nyaataaf ni oolu, kabiraammoo qilleensa haaraa argamsiisuf ni ta'u.

Faayya jechuun meeshaalee miidhaginaa kan dhalli namaa bareedinaaf fayyadamuu yammuu ta'u. Isaanis bakka addaa addaatti kaawwachuu dandeenya. Fakkeenyaaf morma irratti, quba irrattii fi iddoo garaa garaatti kaawwachuu dandeenya.

Ogummaa jechuun dandeettii addaa waa dalaguuf karaa barumsaa yookaan uumamaa argannu yemmuu ta'u, aadaan ammoo duudhaa, safuufi amantaa saba tokkooti.

Meeshaalee manaa jechuun gosoota meeshaa keessaa tokko ta'ee kanneen dhalli namaa hojii mana keessaa itti dalaguuf kan itti fayyadaman yommuu ta'u meeshaalee waajjiraa jechuun immoo meeshaalee dhalli namaa waajjira keessatti itti fayyadamu jechuudha.

Dhugaatiiwwan bifa dhangala'aatiin kan argaman ta'anii, waantota garaa garaa irraa hojjetamu. Isaanis bakka lamatti qoodamu: dhugaatiiwwan alkoolii qabanii fi kan hin qabne jennee gargar baasuu ni dandeenya. Dhugaatiiwwan alkoolii qaban kanneen akka farsoo caqasuu dandeenya.

Meeshaalee manaa jechuun gosoota meeshaa keessaa tokko ta'ee, dhalli namaa hojii mana keessatti hojjechuuf kan itti fayyadamudha. Isaanis kanneen akka eelee, teessoo fi kan kana fakkaatanidha.

Ispoortii jechuun sosochii qaamaa yommuu ta'u, innis gosoota garaa garaa fi faayidaa adda addaa qaba. Gosoota isaa keessaas kanneen akka kubbaa miillaa, kubbaa harkaa fi fiigicha caqasuu dandeenya.

Hoggantoota Beekamoo jechuun dura bu'oota yookaan bakka bu'oota dhimma buyya tokkoof yookaan biyya tokkoof muudaman yoo ta’u, isaanis itti gaafatamummaa isaanii haala seera bahuun beekamtii kan argatan jechuudha.

Elektirooniksii jechuun bu'aa meeshaa ammayyaa dhalli namaa lafa kanaaf oomishan keessaa tokko ta'ee, kan hojii salphisuuf nu fayyadudha. Innis humnaa fi ibsaatiin hojjeta. Fakkeenyi isaanis kanneen akka kompiitara, ibsaa fi kan kana fakkaatanidha.

Ogummaa jechuun dandeettii addaa hojii tokko dalaguuf uumamaanis ta'ee barumsaan kan argannu yommuu ta'u aadaa jechuun immoo safuu, duudhaa fi amantaa saba tokkooti.

Ispoortii jechuun sosochii qaamaa yoo ta’u gosoota adda addaa of keessaa qaba. Isaan keessaas kanneen akka fiigichaa, kubbaa miilaa fi kubbaa harkaati.

Siyaasa jechuun damee saayinsii hawaasaa keessaa tokko ta'ee, kan waa'ee bulchiinsa guddinaa fi misooma biyya tokkoo gadi fageenyaan qoratu yookan qo'atu jechuudha.

Bineensota manaa jechuun gosoota bineensaa ta'ee kanneen manatti galan yookaan immoo mana keessa jiraatanidha. Bineensonni alaa immoo gosoota bineensaa ta'anii kanneen alatti yookaan daggalatti galanidha.

Geejjiba jechuun waantota dhalli namaa bakka tokkootii gara bakka biraatti itti imaluuf kan itti fayyadaman yemmuu ta'u konkolaataawwan jechuun immoo gosoota geejjibaa ammayyaa keessaa tokko ta'ee kan geejjibaaf yookan sochiif ooludha.

Ispoortii jechuun sosochii qaamaa yemmuu ta'u innis gosoota adda addaa qaba. Fakkeenyaaf fiigicha, kubbaa miillaa fi kubbaa harkaa caqasuu dandeenya. Innis faayidaalee adda addaa qaba.

Elektirooniksiin bu'aa kalaqa ammayyaa dhala namaa keessaa tokko tahee, Kan humna ibsaatiin hojjetudha. Isaaniis kanneen akka kompiitara, bilbilaa fi ibsaa caqasuu dandeenya.